Bibilii bayopõi la. Ba zeŋ la kuree dɛle zu . ba mine dɛle la a daŋgoɔne. Bɔtɔre la biŋ. Fofore meŋ be la a teŋɛ.

Bondirii la, a be la laalee poɔ, bɔɔdeɛ be be la, mui ane bɛŋɛ la, gyɛnlee meŋ be laa mui poɔ, zeɛre meŋ be be la. 13412.

Neŋgyamaa la are. Teere be la a be. A noba su la kpare sɔgelɔ, ka ba mine su kpare peɛle. A noba mine vɔgele la zupili sɔgelɔ, ka ba mine vɔgele zupili dɔɔ be la a ba niŋe soga daga biŋ la a be.

Wԑdonne gyamaa la, mͻnii bebe. A mͻnii waa la sͻgelͻ. Gbeŋime meŋ bebe la. Weԑ poͻ la ka a are. A gbeŋime nyͻge la a mͻnaabo kaŋ a do are o zuŋ a donͻ.

Nobɔ bayɔpoĩ la, ba mine zeŋɛɛ la, ka ba mine meŋ ar. Ba vɔgle la zupille. Ba su la kpardoɔre. Solare zu ka ba mine zeŋ. Ka ba mine meŋ ar a solare zu.

Neŋgyamaa arɛɛ la. Bamine are la a sobiri zu. Lɔɔzagera meŋ be laa be. yoore meŋ bebe la daa are la a be, vūū di la a lɔɛ mine.

Noba banii la are. ba mine su la kpare dõͻre. dikpoŋ kaŋa arԑԑ la. Ba mine meŋ la kpare zeere. Ba vͻgele la zupili peԑle, ka ba mine meŋ vͻgele zupili zeere.

Neŋgyamaa la, a kyԑŋ tutaa, dendͻre bebe la, ba mine peerԑ la zie, ba su la kpare peԑle, ba mine meŋ vͻgele la zupile, ka ba mine meŋ are.

Sobiri zu la. Lɔɛ nyɛ la aasidɛnte ka a mine le, lɔɔpelaa ane lɔɔzeɛ. Noba be sobiriŋ deri meŋ are arɛɛ la. Kuree be la a sobiriŋ

Noba banuu la zeŋ, ba zuri tuŋee la. Ba su la kparnuwoori, a toore nu bontoore. Folaware be be la, tebilii meŋ be be la. Moore be be la, kuree ar l'a be.

Pɔge la zeŋ bibilii meŋ be l,a be kaŋa arɛɛ la o del,o nuuri toŋ o kɔreŋ kaŋa meŋ pɛgle la sola walense meŋ biŋ l,a be o zeŋ la tabol zuŋ ba deɛle la kaayaa a biŋ.

Neŋgyamaa la. Dɔbɔ aneŋ pɔgebɔ. Laare biŋee la. Ka orɔbare meŋ biŋ. A orɔbare mine waa peɛle. Kõɔ lɔɔre arɛɛ la. Ka ba ɔnnɔ kõɔ.